Yifi kple fofoa wole nu ɖum le nuɖuƒe, nuɖuɖu vovovowo le agba vovovowo me le woƒe kplɔ̃ dzi, gatsi vovovowo hã le kplɔ̃a dzi, tsi hã le kplɔ̃a dzi, ke ɖevia kɔ nuɖuɖu le nanam fofoa.

Ame aɖewo le kpui aɖe dzi le wɔ nane wɔm. ame yawo nye ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo sia ke ɖekakpui ya ekɔ nuƒomɔ ɖe asi enu ƒom to eme ke ɖetugbi ya ɖeka woɖo fiakuku nɛ eye wokɔ asi kɔ yi dzi ke ɖeka ya hã wo le agbale aɖe kɔm nɛ.

Ŋutsu wome eve wole nugo aɖe me le ayame le dɔ wɔm le dziɖegbekaɖi ŋu. Wole dɔ wɔm le ka aɖe yi wole amadede vovovo me eye wole gakpo tɔxɛ aɖe ŋu. Wo ameawo wodo awu yibɔ ƒe nu katã eye woɖuɔ kuku hã.

Ŋuvi wɔme eve yiwo ƒe amadede le ʋi kple dzia wo do go ɖe wo nɔewo nu eye dzitɔ ƒe ŋkume kaka ke ʋitɔ eƒe axame bɔ eye eƒe afɔtiwo le ayame ke amewo le teƒea le nudzɔdzɔa gbɔ.

Woɖo afɔkpawo asi, ke afɔkpa siawoa, wo zã dzonu tɔxɛ aɖe tsɔwɔ nɔnɔmetata vovovowo ɖe wodzi. Ke dzonu yia wozã, wole amadede vovovowo me.

Ŋutsu wɔme etɔ̃ wo le dɔ me. Wodo awu legbewo yi ƒe amadede le orange, wodo asiwui hã woɖo kuku yi ƒe amadede le ʋi. gakpo gãgãwo le teƒea eye ka gagãwo hã le teƒe woɖɔ gaŋkui hã ɖe ŋku.

Ame agbɔsɔsɔ aɖe le tsi me le dzidzɔ kpɔm ame yawoa ɖewo nye ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo. Ŋutsua ɖewoa woɖe awu le dzime eye wodo atakpui. Nyɔnua ɖewoa wodo dziwui kple atakpui.

Ŋutsuvi kpli nyɔnuvi aɖewo wole ɣeɖum, wole yea wɔm le fli gotoo me. Woameawoa wodo dziwui vovovowo gake anyi me ya, ele ɖeka, wobla ta hã eye wokɔ kaviwo kɔde afɔ. Wome do afɔkpa hã o.

Ŋutsu woame eve wole xɔ me, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye ɖeka tsitre, .ame yi bɔbɔ nɔ anyia, ekɔ avɔ ʋɛ̃ kɔ bu kɔme kple eƒe ŋuti katã. Eye ame yi tsitrea, ele ta fiam na ame yi bɔbɔ nɔ anyi kple tafiamɔ. Nɔnɔmetata vovovowo hã wole xɔ me.

Yevu nyɔnu wɔme eve kɔ kpe ɖe ŋutsu ɖeka ŋu wo le seƒoƒo ŋu dɔ wɔm le abɔ me ke seƒoƒoa ɖewo ya ƒu tsi eye wovu ɖe teƒea. Ke nu yiwo me ke seƒoƒo vivi wo lea enuawo le gã ke nyɔnuawoa wodo awu yi ƒe nɔnɔme le gbemu.

Ŋutsu aɖewo wole dɔme le dɔ wɔm. Ɖewo nye yevuwo eye ɖewo nye ameyibɔwo. Wole dɔ wɔm kple mɔ gãŋgãwo. Ame woametɔ̃ yea le emɔa gbɔ le mɔa ŋdɔ wɔm ke susɔe yea, wotsitre ɖe adzɔge vie le nu yi le dzi yim ma kpɔm.

Ŋutsu aɖe wo le lãmesefefe wɔm. wo le lãmesefefe wɔƒe. Wo katã wodo kaŋbu kple afɔwui vovovowo ke woƒe atakpui yae le ɖeka eye eƒe amadede le yibɔ ke woƒe dziwui ya ame aɖewo do dziwui ʋi eye ame aɖewo do dziwui yi le egbemu.

Ŋutsu wome eve aɖe wole dome le do wɔm, wole dɔm kple gakpo ganganwo, kpli eka vovowo, womewoa wodo awu legbe yi ko bu woƒe ŋuti katã, wodiɔ kuku tɔxɛ aɖewo hã wo diɔ gankui

Ŋutsuwo le dɔme le xɔ dɔ wɔm. Wodo awu legbe yi ƒe amadede le blɔ. Ɖewo ɖɔ kuku yi ƒe amadede le aŋtsiɖiɖi eye ɖewo tɔ hã le dzĩ. Amee ɖe hã wodo asiwui eye dɔwɔnu vovovowo le teƒea.

Yevuvia le fefem. Ele sia wɔm kple nu ko mo. Eƒe kɔɖinuawoa, wole amadede kple nɔnɔme vovovowo me. Eɖo kɔɖinu yeawo ɖe efli tɔxɛ aɖe me.

Ɖevi woamene wova tsi ge. Wokɔ tsikunu ŋgo vovovowo ɖe asi. Wobɔbɔ eye wokɔ tsikunuŋgowo kɔ de tɔa me. Ŋdɔ gaŋuŋum ɖe tɔa to eye atsiwo hã do ŋɔ̃ŋɔ̃li ɖe tɔa to

Sukuvi aɖe kple woƒe nufiala wo le sukuxɔme. Ɖeviawo tsitre ɖe kplɔ aɖe ŋu eye nufiala ya bɔbɔnɔ anyi. Nuwo le kplɔa di fuu. Nuŋlɔkpe aɖe hã le xɔa me eye woŋlɔ nu ɖe kpea dzi.

Waatse kple abladzo tɔtɔ ɖiɖi, koklozi, makaroni, salad wo katã wole agba hi aɖe me

Ame agbɔsɔsɔ gã aɖewo tɔ ɖe xexe, woameawo wole awusatɔwo ƒe gbedoxɔ ƒe ŋgɔ. Amea ɖewoa ɖewo nye ŋutsu ɖewo nye nyɔnu kple ɖeviwo. Ŋu aɖewo hã wotɔ ɖe gbedoxɔ aɖe gbɔ.

Gaxɔdzikpɔlawo le tsatsam le gaxɔame , woameawoa wodó awu yi le yibɔ woɖiɔ kuku eye wodó afɔkpa gãgãwo ɖewo hã wodó asiwui ke gamenɔlawoya ɖeka le nukplɔm eye ɖeka ya tsitsre ko

Ame woame atɔ̃ aɖe le ŋɔnudrɔƒe, woame ne nye ŋutsu eye ɖeka nye nyɔnu, woame eve bɔbɔ nɔ anyi. Eye woame tɔ̃ tsitre, amea ɖeka tsitre ɖe nugo tɔxe aɖe me eye wòkɔ asi yi dzi. Kplɔwo kple zikpui le ŋɔnudrɔƒea eye kɔmpita kpli etsi le kplɔa dzi.

Ŋutsu aɖewo wo le dɔ me. Ɖewo nye yevuwo eye ɖewo nye ameyibɔ. Wodo awu yiwo wotsi akpetevi yi woƒe dɔwɔnuwo le emea ɖe ŋu. tsoɖuiwo le teƒea. Kawo le anyigba fuu eye nugo gãwo hã yiwo wo le dɔ wɔ lea le teƒea.

Nyɔnuvi etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka, wole atsiaƒu to eye wole fefem kple tedzi. Nyɔnuvi woame ve wobɔbɔ nɔ tedzia dzi, ke ɖeka ya le tedzia ƒe megbe le asi titim ɖe ŋu. ke ŋutsuvia ya, ele tedzia kplɔm.

Amewo va le tsi xɔm tsi tsiŋu yi tɔ ɖe mɔtoa gbɔ. Wotsɔ gagba vovovowo, tɔkpo vovovowo kple nugo vovovowo va le tsia xɔmee. Nyɔnuwo, ɖeviwo, sukuviwo kple ŋutsuwo katã le teƒea.

Amewo ƒoƒu ɖe anyi kea me aɖe le ŋgɔ na wo. Ame yi ke le ŋgɔ na woa ekɔ nuƒomɔ ɖe asi eye wo le nu ƒom to eme ke ame yawo he ƒoƒu ɖe eyomea wotsɔ nuŋlɔɖi vovovowo ɖe asi.

Yevu nyɔnu woameve kple sukuvi woametɔ wole mɔto le mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋgɔ, ŋutsu aɖe le dzokeke dzi le emɔmemidzraƒea eye ɖe hã le dzokeke dzi le emɔ dzi eye eʋuvi woameve yiwo ƒe amadede le gbemu kple ɣi hã le mɔmemidzraƒea.

Ame aɖewo le xɔ me. Woama woa wodo awu yi ƒe amadede le ʋie. Ɖewo nye ŋutsuwo eye ɖewo hã wonye nyɔnuwo ke wo ameawo wo ku nu ɖe nuguio aɖe me eye nuguiawo le kplɔ di le wo gbɔ.

Nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ xɔ aɖe xa le nu tɔm. Etɔ nua ɖewo kɔ kɔ ɖe agba me ke ekɔ hɛ kɔ le bubu me lam be yeatɔ. Ekɔ ami kɔ kɔ ɖe dzo dzi. Ekɔ gatsi kɔ de eme. Kusi aɖe hã le egbɔ eye aŋe bɔketi aɖe hã le egbɔ.

Lãmesẽɖɔwɔlawo, wole dɔ wɔm na amewo ke ame yawoa, geɖewo nye nyɔnuwo kple ɖeviwo. Nyɔnuwo va eye wokɔ wo viwo ɖe asi ke lãmesẽ dɔwɔlawoa, wole nu ŋlɔm ɖe agbalẽ vi yi ƒe amadede le aŋuti ɖiɖia me ya wo ŋutɔa wodo awu yi ke le ʋi.

ŋutsuaɖewo le dɔme le dɔwɔm wóle dɔwɔm kple gakpo vovovowo wotsi ka tɔxɛaɖe ɖe gakpoyawo ŋu dɔwɔnu geɖe le anyigba ke woamawoa woɖó kuku ɖe ta

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ xexe la agbadɔ te, ke kplɔa aɖe le gbɔa, wole nu dzram le dzi. Ke mɔ aɖe yi za ŋdɔ kɔ nana akaɖi hã le egbɔ eye wòfɔ ka aɖewo kple mɔ bubuwo kɔ de zikpui dzi le egbɔ.

Dzo bi ŋu geɖewo wofia, xɔwo hã fia eye womu. Ke adzudzɔ gakpɔtɔ gale ayame. Ŋu gã aɖe hã le teƒea eye amewo tɔ ɖe mɔto le teƒea kpɔm.

Nyɔnuvi wɔme ene aɖewo le xixe. Ɖeka bla ta. Wɔme eve ƒoɖa eye ɖeka kɔ nu kɔ tsɔ eƒe ɖa dzi ɖeka kɔ asi kɔ bu nu eye wɔme evea wo le nu kom.

Yevu aɖewo eŋu me le tsaɖiɖi wɔm le lãwo kpɔm. Atiglinyi gã eve aɖewo le teƒea. Ati vovovowo le teƒea fuu.

Yevu nyɔnu aɖe tsitre ɖe dzodoƒe, kɔpu kple gatsi le esi, seƒoƒowo le nugo vovovowo me le kplɔ ŋuti le dzodoƒe. Eŋlɔ nu ɖe agbalẽ aɖe dzi kɔ kle ɖe glia ŋu le dzoadoƒe. Gliawo ŋua, le ʋɛ̃ eye wòtsi gatsi vovovowo ɖe nu tɔxe aɖe ŋu le dzodoƒe.

Avɔ kple kente yiwo nɔnɔmetata vovo le le amadede vovovo mea yae wotsɔ ɖo asie woŋe kenteawo nyuie eye wokɔ de aŋe nyakpɔ aɖe me eye woɖo wo ɖe ɖoɖo nyuietɔ nu.

Yevu wome atɔ̃ aɖe le xɔ me le dɔ wɔm. Wome eve bɔbɔ nɔ anyi, eve tsitre eye ɖeka tsɔ akɔ. Ekplɔ̃ le wogbɔ eye wofɔ dɔwɔnuwo kɔ kɔ ɖe kplɔ̃ dzi ke wo ameawo, wolé nu yi wɔm wolea ɖe asi.

Ŋustuvi wome adzre wobɔbɔ nɔ anyi ɖe exɔ aɖe xa, gbeɖuɖɔ le woƒe ŋku me, gallon gbegblẽ aɖe yi ƒe amadede le yibɔ le woƒe ŋku me, kotoku aɖewo hã le wogbɔ ke woame ene le asem ka ke woame etɔ̃ ya wobɔbɔ nɔ anyi ko, awu yi wodoa ɖiwo le awuawo ŋku me

Amewo le dzrolo dom le mɔ dzi. Woame geɖewo wɔ nu dzĩ kple nu yibɔ. Woŋlɔ nu vovovowo ɖe nuŋlɔkpe dzi helé ɖe asi. Woamewo le li do hele tsatsam

Amewo le abɔ me le ku wɔm. Ame yawo ɖewo nye nyɔnuwoo ɖeviwoo, ŋutsuwoo. Amea ɖewo tsitre eye amea ɖewo nɔ anyi eye geɖewo do nu yibɔ ke amekukuɖaka hã le teƒea.

Ŋutsu aɖe kple ɖeviwo wo le xexe ke ɖevia eɖwo bɔbɔnɔ anyi eɖewo tsi tre eye eɖewo dze klo. Wo katã woƒoƒu eye wole ka ɖewo ɖe asi ke tsinugoe hã le wo gbɔ eye nugoe aɖe hã li yike naneke mele eme o.

Nyɔnu wome eve va asi me. Wota avɔ eye wodo dziwui ɖe dzi. Wobla tã hã ke atikutsetse vovovo kple nuɖanu vovovo kple nuɖanu vovovowo ƒo xlã wo. Atikutsetsewo abe atɔtɔ, akutu, akɔɖu, gowa kple nuɖanu abe tomatosi, karot ye ƒoxlã wo.